Suppermarkkeetee asi bana lo'idabaa shammidi gelidi ba kushiyan ba kushiyan denttidi ekkiyobaa, dumma dummabaa ekkiyoba giyogaa gidenneeshsha?

Pariniichcheriya giyogee biiruwan uttiyo oydeta giyogeeta. Hegeetikka maashine keettan kushiyan giigissiya asatun oosettoosona. Hegee kushiyan giigidi oosettidaagee meqqenneeyye?

Mittaa ayfeta giyogeeti dumma dumma mangguwa milatiyagaa, abikaaduwa giyogaa. Ataakilttiya giyogee daro qommoy ataakilttiyan de'ees ataakilttee, hegeeti aybee aybee?

Dere asaa giyoogee karen de"iyaa shooruwaa laggiya issi heeran de"iyaa asaa giyoogaa. So asaa giyoogee issippe soon issippe gididi aqiyaagaa pe"iyaa asaa giyoogaa gidennee?

Erettiidi kaalettiya aawata nu giyoogeti cima aawati kaalettiya kaaletaa minttidi oottiya awaata giyoogeta gidokkonaa?

Ushshaa qommoti daroti de'oosona. He ushshaappe alkkoole de'iyo ushshaynne alkkoolee baynna ushshay de'ees. Hegaappe alkkoolee diya ushshay aybiira aybiira qammameti?

Mittaa ayfeta giyogeeti duuttidi ekkidi maanawu asaa naatussi go'iyaba giyoga. Ataakilttiya giyogeeti ataakiltteekka mittaa qommotudan bookkidi ay giidi xaqqamettiyoba giyogaa gidennee,

Asaa naatu ubbawu oosoy koshshiyaba oottenna asi kallidi miidi aqanawu, pee'anawu, ba de'uwawu danddayettenna giddenne?

Maxaafay asaa na'aassi eraa gishiyaa qonccissiya buquraa giyoogaa gideenne?

Zal'iya giyogee asi ba de'uwassi dumma dumma ogiyara bawolqqaa immidi Yarashshidi ba cawaa gussidi oottiyobaa giyogaa. Zal'iya giyoge ayibaa qonccissi?

Issi gooba bitanee tàani ogiyaara kanttada baydda diyoode giyan pomppa oyqqiri eqqiis. Ayssi eqqire?

Erissuwa giyogee asi siyibeenna woyikko be'ibeennabaa jassayissiyogee sissiyogee erissiyoba geetettennee?

Oduwa giyogee oduwan dumma dumma odoy de'es. Odoy siyibeennaagaa biron siyiyogaanne siyidoogaa diggaamiya guyye siyiyoogaa giyogaa. Hegeekka siyibeennabaa siyiyoogaa giyogee ayibee ayibee?

Baaso oosota giyoogeeti oosuwa giyoogee asi oottiyo oosuwa asi ba cawan aqido oosuwa giyoogaa. Baaso oosota giyoogeeti aybee?

Goshshaa giyogee nu biittan aawati nu aawati oottiyo oosuwa giyogaa goshshay. Goshshay aappun meree?

Huuphiya giyogee xoossi medhdho mereta ubbawu huuphee de'ees. Hegaappe qoppidi danddayiya huuphee asaa naatuugaa giyogaa gidennee?

Asay ba diido layttaa keenan bawu diyaabaa guuttabaa darobaa puulayidi oyqqiyoogee go"anawu danddayennee?

So miishshata giyoogeeti asay urqqa beni wode munaqqidi, ha'i wodiyankka munaqqidi mel"idi kessidoobay miishsha getetees gidene?

Asi oge biidi lo"iyaabaa pulattidabaa ayfiyan beettiyaabaa be"idi yiyoogee Turuuzumiya giyoogaa. Baqataa biyoogee baqatay aybaa qonccissii?

Dere asaa giyooge shooruwan issippe hayqquwaw paxaw issippe diyaaga giyooga, so asaa giyooge issippe soon issi keettan gulbbatappe yelettidi diya yeletta giyooga gidenne?

Ammanuwa giyoogee asi ba shemppuwassi ba ashuwassi ammaniyoba giyoogaa. ammanoy ammanoy issi meraa gidenee?

Seeraa nanggissiyageeta giyogeeti issi biittan hanettiyabaa buquraa deretettaa asaa bonchchiyageeta giyogeeta gidokkonaa?

Puulla miishshata giyogeeti soon asi medhi loyttidi oyqqidi puulayidi woottiddoba giyogeeta giddokkona?

Banddra giyooge heezzu meray de'ees. Hegekka maata malkke, adl"e ciishsha mala, zo"o. He maata malkke diyoogassi aybba qonccissi maata malkee?

Baaso hagaazzaa giyoogee qonccetettan de'idi deriyaassi qonccida huneetan oottiyo ooso bessiyoba gidenee?

Soonne kare medoosata giyoogeeti so medoosata giyooheeri asaara asaara issippe diyaageeta daroti doosona. Kare medoosata giyooheeti karenkka daro doosona. Hegetuppe issoy aybbe?

Dumma dumma buquraa giyogeeti so buquraa giyogee de'ees kare buquraa giyogee de'ees, so buquraa giyogee soon de'iya iqata giyogeeta, kareegeeti aybee aybee?

Eraa kaalettiya aawata giyoogeeti eraa immiya aawata giyo cimma asa giyoogeta gidokkonaa?

Isporttee asaa naata harggiyappe teqqanawu danddayes. Isporttiya oottenna asaa ayiba gudaatee gakkii?

Oorattabaa giyogee ha"i merettidaba woyikko merttidi boshettibeennaba.. giyogaa gidenne? Oyiqettibeennaba moorettibeennaba giyogaa gidennee?

kushe hiillata giyogeeti kushe hiillati kushiyan merettidi puulattidaageeta giyogaa wogaa qonccissiyageeta giyoogeeta gidokkonaa?

Keettaa de'o Keettaa giyogee asaa naatussi koshshiyaba gidenne? Keettan naa"u qommoy de'ees. Beni wodiyan keexxiyo keettay ayba gettetti?